Kyakkyawan ahali. Samun kyakkyawan ahali da farin cikinsu na kasancewa ne, ƃangaren jajircewan mahaifansu musamman uba. Farin cikin yana samuwa ne, idan uba ya mai da hankalinsa a kan iyalinsa. Tare da ba mahaifiyarsu kulawa mafi inganci da nuna mata soyayya, hakan tana faruwa ne, saboda faranta musu, wajen biya musu dukkan buƙatar da suke da ita. Kamar saka su a makaranta mafi inganci, ba su kulawa kowane a lokaci ko ƃata lokaci tare da su ko yin bazata da kyauta don faranta ransu. Sannan, mafi mahimmanci shi ne, ba wa uwa farin ciki da ya dace domin kula da yaranta. Tabbas idan uwa tana farin ciki, to yaranta ma za su kasance cikin farin ciki, domin uwa ita ce mafi ba da gudummawa wajen farin cikin yaranta.

Akauntace tai bayani akan yadda zaka tsiratar da kuɗin ka wadda kake aiki nay au da kullum kake fafutuka domin samun su dan biyama kai da iyyali duk wata buƙata nay au da kullum. Duk wata buƙata ta yau da kullum ba tareda ka meni kuɗin ka, ka rasa taya akayi ka kashesu ba. Tayi bayani akan abubuwa kamar haka. Na farko tayi bayani abubuwan da suk zama dole a gida wanda ya kasance dole sai anyisu da kuɗi. Wanda kuma a kowani wata a koda yaushe akan buƙaci kuɗi dan biyan buƙatun su, sun kasance Kaman su abinci biyan kuɗin nefa da sauran su. Tayi bayani akan yadda zaka kasassaftasu domin kada ka nemi kuɗin ka karasa kafin ƙarshen mako ko kafin karshen lokacin da zaka sake samun wasu kuɗin. Na biyu tayi bayani akan abubuwa da basu zama dole ba a gida kamae irrin abubuwan, abubuwan jin daɗin rayuwa misali kamar irrin su shan lemu wanda su basu zama dole ba. Suma tayi bayani yadda zaka kasaftasu domin cimma abunda kake so. Na uku tayi bayani akan yadda zaka kasafta kuɗin ka dan abubuwan da zasu zo ananm gaba ko zasu taso wanda bakasan dasu ba.

Bukuwan da sukafi tashe na al’ada wanda ake farin cikin yinsu a kowata shekara dan al’ada a ƙasar ganata afirika. Kuma ko wanne a ana yinshi a mako ko rana da akeyi kullum idan shekara ta dawo, sun kasance suna farin ciki sosai. Ga bukukuwan al’adar guda goma da sukafi tashe a ƙasar gana ta afirika ɗin. na farko bikin homo, bikin homo shine na farko wanda akeyin, wanda akeyi da murna domin kamun kifi. Sai biki na biyu bikin abokayar. Biki na uku bikin buƙatu. Sai biki na huɗu bikin asafotofiyan anayi ne a watan yuli zuwa farkon ogosti. Sai biki na biyar bikin uguwafetu afaye ana murna ne da rawa da nuna farin ciki. Sai na shida bikin hukbisoso ana tsaftace muhalli ne cikin salo da murna. Biki na bakwai bikinakwasibe anayin sane ranar lahadi cikin murna da busa ƙaho. Sai na takwas bikin bugubjubu ana yinsa ne ana wasa da wuta. Na tara bikin ogun suna murna ne akan girbin sabuwar doyan da sukayi ranan talata da laraba. Sai na goma bikin kundun ana yinsa ne a watan satumba.

Addini ya kasance ya rabu kashi-kashi wanda ba a za a iya lissafa sa ba. Amma addini yana nufin bauta ko imani da abinda ka yarda da shi. Addini sun kasu kashi-kashi a faɗin duniya wanda suka haɗu kamar haka. Na farko, akwai wanda ba su yarda akwai Allah ba. Sannan ba su yarda da shi ba, ba su yarda da duk abin da za a fada da ya shafi hakan ba. Sannan ba su yarda da Allah yana ko'ina ba kuma ba su da addini. Na biyu, addinin Kiristanci ya yarda da akeai Allah amma su suna cewa Annabi isa ɗan Allah kuma sun yarda cewa bayan mutuwarsa zai dawo domin ya kori wasu sheɗanun sa doron duniya wanda su suna amfani da littafin Bible dim is n kiyaye addininsu. Na uku musulunci, su kuma sun yarda da akwai Allah sannan yana ko'ina a faɗin duniya wanda ya aiko ɗan aike wanda ya zo.musu da littafi mai suna Al-ƙur'ani da suke amfani da shi don tafiyar da addininsu yadda ya dace a ko da yaushe. Na huɗu addinin hindu ya kasu kashi-kashi mabambanta. Addinin Hindu wanda ba su yarda da Allah ba amma sun yarda da abubuwan da suke doron duniya sukan bauta ma abubuwa mabambanta a doron duniya wanda suka Kasance masu rai da marasa rai.